Omushomesa ariyo nashomesa Kandi ariyo nahandiika aha rubaaho kwonka abaana bashatu bo tibatayo mutima. Abaana aba bajwaire esaati ezirikutukura kandi bariyo nibareeba enyima ya kirasi.

Obuju obu oburi aha rubaju rw'omuhanda gw'eitaka bukuzire munonga bwine amabati gakuzire kandi busigire erangi eya kineekye kandi enyingi zaabwo hamwe nana amadirisa nag'erangi ya bururu

Ekimotoka eki nikihango munonga. Nibakoresa kuhiinga Kandi ekimotoka eki ni eky'erangi ya kinyaatsi. Emipiira yakyo ni ey'erangi erikwiragura Kandi ahagati eine ho erangi ya kinekye.

Ekereziya eri aha mutwe gw'orushizi. Aha rubaju rwayo hariho ekyombeko kirikurebeka gye eky'erangi ya kinekye. Ekereziya egi eyetoreirwe emiti erikureeba gye ey'erangi ya kinyaatsi kandi ahaifo hariho emotoka zemereire.

Erizooba abantu abari aha rubaju rw'amaizi ni baingi. Harimu abajubi, harimu nana ab'omumaka gaabo. Amaato gaabo nago gariho mingi. Abajubi abamwe baatahire omu maizi kuza kujuba kandi abandi bariyo nibetebekanisa kuza kujuba.

Omwanya ogu gurimu obuju bwingi kandi niguturwamu abantu baingi, omuringo ogu barikukoresa kwombeka nigworeka ngu n'abooro nibakoresa emiti reero bwanyima bateeraho eitaka aha mutwe

Enjojo nizinywa amaizi maingi munonga. Hariho enjojo enkuru hamwe nana enjojo ento. Ziriyo nizinywa amaizi zirikugaiha omu eiziba. Nizikoresa ekintu kiri nk'omukono kandi ziganaga omu kanwa kaazo.

Aha rubaju rw'enyanja egi hariho obuju bwingi munonga kandi erizooba abantu baacwamu kwija omu nyanja kugira ngu babaase kuziha. Kandi babaase n'okuzaana emizaano endiijo ey'aha maizi.

Ogu omwanya gwinemu emotoka nyingi ,emotoka ezimwe zipakingire, kandi ezindi ziriyo nizigyenda, omwanya ogu gwinemu nana ebyombeko bingi, gwinemu ekyombeko eky'erangi ya kinekye kandi gwinemu nana ekyombeko ky'erango ya kitaka ,omwanya ogu gwinemu nana emiti.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

Omwanya ogu gwinemu amabaare mahango abashaija bashatu boona bashutami ah'eibaare rimwe rihango, abantu b'omu kicweka eki tibakufayo munonga aha by'obuyonjo ahabw’okuba bakanaga akacupa hamwe na n'ebiveera ahansi.

Aha rubaju rw'omuhanba nibakoreraho bizinesi nibagurizaho enshekuro , entebe, ebyiibo, ebishero hamwe na ebyeyerezo.

Eduuka egi neeguza ebintu ebirikworeka ngye obuhangwa bwa Afrika twinemu ebitengye eby'abashaija hamwe n'eby'abakazi twine ebishushani ebihugire hamwe na zaamaapu eza Uganda, twinemu nana eshaaho ezirikureebeka gye munonga